ngah ñyeti gutui yu nyuul bi am naan naan bui meyeh doleh bena bu neka Mungi ameh kulorr bu neteh bu blue ak bu hunhu.

Xar ak bëy yu gór ak yu jigeen, xar yu wèèx bëy yu sokola, bëy yi ñi ngi anda ak sèèni bèèjèn, xar yu jigeen yi amuñ bèèjèñ.

Mbed bi, ak kuy dox si mbed bi, aye neek mungi si bori mbed bi, neek yu am kuloor bu sokolaa, ak lu weex.

Suñu jambarr yi kunek mungi ameh fetal japuko si boram si chamoy si ndayjorr loxom ñungsi deff ayy ka yu wekh ñungi sol yireh yu wekh ak mbaxana yu wekh.

Buntu tefesi bi, meer baa ngi tiye paan bu ñuul sol mbub mu xonxu, gaali ñung si buntu tefesi bi waayit neekuñ si biir ndox mi, ñu ngi neekë si bitti.

Dusla bu andak wanagi sango kay yepsi birr foy kamayi kamay togehkaila am siyo am raxaseh Kai loxo am fompe Kai.

Nyente bagg la bagg bu ndaw bu am bene lohou ak benen bagg bu ndaw bu am lu weex ak lu bula ak bagg ge wer bu am nyari bote kaye lohou gu muna def aye bagass yu ndaw.

Ñaari tubab benna nit ku ñuul, tubab ba ngi boot bag sol mbubu mu wèèx , tubab bu jigeen ba ngi tóóg ci kaw bant sol mbubu mu wèèx di jokó ci telephone, sol tubay bu bula.

Pot bi def suuf, def garab, garab ba ngi sah ci biiram. Pobi bun tabah la, mungi am pentir bu weeh, nekk ci digi kër bi.

Jigéen mungi sol robbu ci bèsi takam bi nekk ci nèegi sèyam, sol robbu bu weeh, am lal bu weeh. Lal bi andak darap yu weeh.

le ber yu dooh, ci biir dokh nage geemibi le berbi dafa nuul.

Nyari jaaru nopu bu neka andax sen dogalekay yu ndaw tegu se kaw pess bu dome taal.

Nung leen ni teral ci Gambia, andat ay garab yu vert ci gannaw am lu weeh ak lu ñuul.

Daali charah perr bu am nyarri takeh kai buneka daalii nyungi am lu nyuul sey digi bi.

Jigéen ju toog robbu honku am tupu-tupu yu ñuul, sol am mess bu nètè ci boppu bi, tè kalpeh bu doomital.

Sange daara bu jigéen ak ku ñooy jaangal, sange daara baa ngi sol lu bulo, takkë si boopam bi lu bulo. Ki muy jàngale ñu ngi sol lu weex, lu bulo, ak lu weex si boopu bi.

Palasi jasit. jasit ya ngi teda am lu gireen sen yaram yi tooba bags saga diko lal ngu gi sol lu honha.

Neg bi ming am bagas un daan jafardinko ci sunu maan yi genah ak kuur leeyi kay togeh kai.

Pero dala bu domi tahal am claket tego si kaw fin koi deff li konko.

Nitt yingi juli, nu ngi saaga ku neka yangi sol xaftan bu bokut ak moromam, yi ndurey xaftan yi weex, nu ngi sol nbaxana yu weex yi nu ngi sol ay mbaxana yu nuul am lu weex.

Nappu kat i jën yi, ñu ngee defar seen mbaal yi, paari nappu jën. Gaal yi mung si ndox mi, ñii ñu ngi taxaw, ñii ñu ngi togg.

Jegain bu refet bu muge sol garamubu bu weex teye kalpeh bu nuul am aye mess yu nuul se bopoube.

Tangatt yaram mungai daawak baal bi Mungi ackati bena tanka bi sey ganaw ackati loho beleh sey ganaw tanka bi Mungi tahaw Mungi obi gamenj bi.

Ñaari pich yu tahaw, bi mungè doh. Am soku bu weeh, am lu bulo ci ganaawam. Am ay mburr yu tëdd ci suuf yu dogit-dogit tëdd ci kaw karo bi.

Pèrri daal bu góor am lu ñuul. Am tampi bu nekk ci ganaawam fu tank bi Di tégé.

Nuge tonke yaye ak doom ak baye ak mam ak aye goneh yu ndaw mam bage am bejaw bu weex se sekeg be sol xaftan bu weex.

Kibirr yi lu nul waneh Jammeh dinen ko teyeh su xcee si dikabi.

Goor gage sol nyari mubu bene bu ndaw ak daraa bu mag se kawam mu sol lunet yu nuul ak dalle yu ñuul.

Taah bi nung koy tabah parè guut. Narèri taah bu ci kaw nung fa deff ay wënn yu muna tè li ngi soti ci kawam.

Maat yu bari, am lu sokola yu sokola, am yu nete, am yu green tè nungi andat senn bant ci boppu maat bi.